paɣaba n ʒi daani n kɔhiri bin yera balibu balibu ka loori titali ʒi paɣaba ŋɔ nyaaga ka bɛ shɛb gahindi shinkaafa ni biinsi ni biyera pam so mi n ʒia n ye liiga ka o mini o paɣa kpee diri fiila

Wa wariba ʒiya wari waa ka lunsi mi ʒiya ŋmɛri lunsi niŋdi ba wa wariba maa bi piri namda ka leei ye yaayi wari waa ka tingbani maa kuli nyɛ tankpa'ʒee.

Ninvuɣu bɔbigi n ʒi polo ni n lihiri wa wariba wa warba ŋɔ zaa yela bɛni zaŋ gana fulaak n she ka ban ʒia n lihiriba ŋɔ gban sabila be bɛ ni ka gban piɛla mi be bɛ ni

Loori piɛla mini loori ʒehi n-ʒi polo ni alikopta yiŋga be dinni ka tihi kuli be di nyaaŋa n-gili di nyaaŋa ka sagbana mii yina polo ŋɔ ni.

fakitire ni ka bɛ mali mashini zali ka nachimba mini paɣa ba ayi ka bɛ ʒe di gbuni ni bɛ ŋmaa foto

Paɣa n-Ʒi "swimming pool" gbuni ka doo mii bɛ "swimming pool" ŋɔ ni ka teeku mii be bɛ nyaaŋa polo ka akooshi tihi gili teeku ŋɔ nolini.

Gbaŋ piɛla n-ʒi alakoobenima zuɣu ka di chani "desert zuɣu ka di kuli pe line n-doli taba be mii pam nyaɣila baajinima ka be ninvuhi gaŋ gaŋ mii chani tiŋa.

paɣa m be o duu n ʒi o gara zuɣu o sola chinchini ʒee mini zaɣa sabinli ka bɔbi bɔbisi ka o bihi ayɔbu mi gili o shee ni ka bɛ gbubi bindira

paɣa mini o bihi ayi n za ayisikirim koha sani ka bɛ zaa ye chinchini nɛma ka di nyɛ yaayɛ ka bihi maa nyɛ bidib bili yino ni bipuɣinbia kaa ma ŋɔ gbubi ayisikirim n tiri o bipuɣim bili so ŋun be o nuuni ŋɔ

Na chimba n ye musulim nema, n ʒɛya ni bɛ mŋaa fɔtɔ, shabi mi dabila, ban ʒiyaŋɔ tooni, bɛ mi zaaha nema nyala nee n piɛla ka di n be bɛzuɣuniŋɔ, lee nyɛ kala. balibu balibu.

Doo mini o paɣa ni o bihi n be teeku noli ni kaa bɛ ŋmaari foto bɛ chami ka so dabam ŋmaari ba foto ŋɔ dimi dilan ye liiga girin ka so ginjam sabinli ni namda sabinli ka zaɣa piɛla be dini

Bi'dibisi ayi pɔi m-be kom ni diɛmda be zaa ha suhupaligimi ka be diɛmdi kom ŋɔ ni n-duri taba be shɛba sola jinjam sabila ka ninvuhi yino lee so jinjam piɛlli.

Paɣa m be daani n kɔhiri kamantoon kaha o bɔbila bɔbiga ka yɛ o liiga ka so chinchini ka o paɣa kpee mi ʒi o nyaanga n gba bɔbi bɔbiga n so chinchini

Paɣaba m bɛ daani n kɔhiri bindira balibu balibu naanzua bɛni ka alibasa bɛni ka pilanteei bɛni ka paɣa ʒi ambirila gbunni ambirila maa bɛ zaŋla lɔba sabinli niŋli ka paɣa maa ʒi kuɣi zuɣu n kɔhiri zahim ka paɣa mi ʒiya m gbubi o bia ka chinchini piɛlli bɔbi bia maa.

palli n-doya ka zibira krɔɔsi be palli maa sunsuuni ka niriba pam yaɣiri palli ŋɔ zibira krɔɔsi maa zuɣu ka jirambisa waɣila waɣila ʒe bɛ luɣili

dubili ka bi arɛnji ka mali buku nima n zaŋ tamtam sheelf zuɣu ka kuɣu waɣanli din nyɛ biraawn ʒɛ duu ŋɔ puuni ka dikpuni maa mii ka bi peentili zaɣ piɛlli

Ninvuɣ' bɔbigu n-ʒi paati ni. Paɣiba ni dabba ni bihi ka ninvuɣ' yino ye neen' sabila n-za polo maa ni n-yiini yila bee n-yɛri yɛltɔɣa ka shɛba mi gbibi foonnima n-ŋmaari o foto ka paɣa so mi zaya n-gba kpahiri o nuu.

Daa puuni ka loorinima be ka di nyɛ kamani loori teesa ka loorinima maa pam nyɛ yɛlo ka zaɣ’gaŋgaŋ n-nyɛ zaɣ’piɛlla ka niriba kuli zooi daa ŋɔ ni ka jiraamiinsanima mi kuli ʒenʒe di luɣuli

Bibihi bipuɣinsi ni bidibisi n-guurina polo ni bɛ mi zaaha bi piri namdanima ka tihi zaɣ' karakara ku giligili ba.

jirambisa zaɣ'viɛla ni zaɣ'wɔɣila n-ku be polo ni ka tihi pam ku be polo maa ni ka bɛ paaki loorinima n-gili jirambisa maa yiŋga gbuni ka pala ku doya

Ashiptini doɣam duu ka paɣa bia doɣaro ʒi goro zuɣu ka o bia do o luɣuli ka paɣa bobgu m be duu ŋɔ ni ka ban kana doɣam ka neesi nima lihiri ba.